mbooloo mu bari dajaloo ci benna palas mboolo mi lu ci ëpp ñu ngi sol ay yirèh ñi nga xam ne ñoo yoré Karangè réew mi jigéen ñine ci digg bi ki ci gëna fas mom mu ngi sol mbubu bu wèèx wekku bag bu ñuul am ki jonkon ci ronam gëpp telefon di wax.

Peegë yoon wala peegë tali bi nuy wone ñuy daagi perong, di ko defaraat. si kow tali bi, auto ya ngi daw. Otto am na bu weex, am yu bulo, lu ñuul am bu doomu taal, am bu nétté ,am lu werta ngay seen etaas bu ngandë, bu poñkal si seen ganaaw.

Yoon bala ruxu ci neeg bu am toogeekaal mëngi ane sung ci bukki am ay njeginaay yi bokku cor nate konko bula bu am conko tiim ko ci tabax gi am ay nataal yu bare bare yeñ ci tey bunt bu mag mu ngi jàkkal la nan bunt bi ame coloor bu sung ci bukki am ay weer ci digan ke bi.

Ay ndawi goor yi dox ci wàllu tàggat yaram, ni ngi sol yerey nuul mu am lu xonxo, sol tubey weex , am ki nekka ci gënna sol yere bu neexam sol tubey bu ñuul ak kawar ci ñuul.

Keyytu xebaar bu am ay nataal yu góor aki jigéen. Am grobi góor yu sol yirey new yorkkara ngi réew mi. Am bind yi mag yu xonk nyun leen teem. Bind yi mëngi bind ecowas recommends trup stase on j21.

Abb ndendu ci dëkk xalee. Di wane ñax mu wow làkk. Buñ jafe ay bant garab guree gune ci digg dëkk bi am penj. Nga seen ay nekk ci kanam. Neggi xëdd yu am garab yu nekk ci seeni di gante.

Tabaxu etaas bu bees, ci kaw mangi am ay weer ci suuf am ay buntu yu ñuul. Amit buntu weer ci digante bi, ci dig bi ma ngi am tabula ñu bind ci matfors.

Tali wala yoon bu autoy di daw ak welo mësin bi mun ci kanam auto topp ci gannawam taal ay lampo ci yoon bi ci beneen boor bi auto bu ngande bu nete mu ngay dem am ay puno yu bari.

Nyetti xale yu jigéen yi taxaw nataalu sol yire y bokkul. Ki ci pegg bi mu ngi sol ñeexamse. Ki ci topp sol nete kenn mingi sol ci ngom bu rax orange. Seeni saak weexala, ñuul, werta bu am nete. Senn bopp yi nun ko tekk.

Ay góor ak jijeen taxaw di jël nit yi di nataal ni ngi sol ay tuboy tek si simish. Jigéen ña ngi sol ay robb kabax ni sol marineer ni taxaw ci buntu tabax guñ pentur pentur bu weex bena ato bu weex taxaw seen boor.

Ci peggi yoon am auto yu taxaw auto bu wertax taxaw ci pegg yoon bi am bindiy weex ci ganaaw lamp yu xonxo di booram petas bu gudd nu pentur ku pentur bi doomu taal ak xonko.

Kaasu naan bi sedde bu am kulóor bu nete ni tekko ci benn bantkanke tekko ci taabal def si lu melne raakool pur naanee ko taabal bi nag dafa weex.

Ay dàlla xale bu jigéen dalla bi mëngi amna kuluur bu neexam sepp ak bu sung ci bukki dall bi nin ko teg ci ay karo karo yu bokkul kuluur am na bulaal weex sungu ci bukki ak weex.

Pot bu def gañcex purrafatal dëkkuwaay pot bi dañ ko tabax kom tabaxu sna def ci suuf door ci ji gañcex gi mangi werta am ay bant yu sew yu menni kuluuru sung ci bukki.

Keytu xibaar bu am ay nataali góor ak géen. Ay bind yu xonko. Góor gi gëna fos ci natali nangi sol lunet di muuñ biital sinis bu weex tek ci mbubb bu ñuul. Bind yi dendak moom ñinko bind ci bind yu xonk yurey. Keytu xibaar ba ngi tuddu standard news.

Benn màndarga biñi rëddi rëddu bi ñuul mu wër kuloor bu konko di koñ bi. Mi ngi am limenni neeg bu gudd beneen koñ bi am benn cope si ronam ni daf ci limenni ay xob bind. Ci bind yu ñuul si ron bind yi nak bi ci gëna fos mooy banjul united afcea.

Ay bagaasu jaay yiy dem ci wàllum jàng menn ki saag lu nuur teere bindukaay mësinu kontekaay ay bindukaay ak benn carton bu def yenn bagaas.

Saag buñu defar ak loxo, ñu def ci wagsi, wagsi bi am na bula bu oyof ak bula bu diis, am ñuul, am orans, am ay tupp topp yu weex, te li des ci saag bi më ngi nekk ci kulooru sungusi bukke, ñu tekk ci beneen saag bu ame kuluoru deretu xaj.

Tabaxu etas bu ame kuluur bu xël, auto bu weex wala auto bu doumu taal, taxaw ci kanamam am ay xoba ki gaañ fex yi rafa tal dëkkuwaay, buntu kër gi mu ngi weex.

Gañcax, wala garab bu ame xob yu werta, am tuntuur yu ci ngom. Gancax bi nak pur rafatal dëkkuwaay la , mungi dendak yeneen xob yu sew ci ronam, mu am yeneen garab ci gannaawam.

Ay mboolo mu daje toog ca seeni toog di seetaan kuy wëy ame ay tëggukaayam am lamp yu am kuluur yu bokkut amna bula amna ñeexam sep amna xonxo am lamp bu weex.

Ndaje mu yaatu wala mbooloo mu bari amey góora ki jigeen koloor yu yëre yu bokkul weex werta sunguf si bukki oranc nixam sëp amnayt doomitaal ndaje mi nak dañu bari waaye bindul fenna luy wone li mooleen taxa daje.

Mburu muñ xar def ci lekk ba fees amna salaat amnaka kumba amna tamate amnait amlat ci palaat bi ci booram nin ci def salaat dagg ay tamaate yuoy tekte palaat bu weex.

Potu diiw bu weex ni tekko ci taabal bu ñuy amlu weex. Pot bi nak ñum ci bind-bind yuñu bind yi. Bind bili ci gëna fos mu ngi bind olee.

Kayiti xibxibarr bu am ay bindé yu rëy amit ay natali gór nataali ni ki gëna fos ñaari góor la ki ci genaaw mëngi sol mbaxna bu ñuul sol xaftaan bu sun'ngufi bukki ki ci kana mëngi sol wèèr sol simis bu am rëdd yu bula ak wèèx tegsi benen bu bula.

Masin buñ teg ngi ci ëpp di weñ weñ gu dii sax lanuru am ci kaw ak ci suuf xanx xanx bu sung ci bukke weñ gi nag am na ay digante ci kaw mu ngi am denn weñ buñ sepp ci kaw xanxa bi.

Ndaw su goor su sanse, sanse wolof, sol ñetti morso bu wert, sol mbaxana bu werta, am lu ñuul sol dallë yu ñuul takka montoor, yëkkati nak bennë mbaggam xaftaan mi di ko aj ci kaw di sëgeb benn boor, wala wengal kanamam si benn boor, di xool limuy yekkate.

Néeg bu werta di neegu singr nég bi ñu ngi bind ay rudd ci tabax gi. Di deme na ki jësit ak rgërab yu barbir xob lool. Nu bind ci bind yu koon ko bind yi nu ngoy wax xacc kali korok dair cuul en ni cem.

Kaw yoon wala tali bu nekk ci boori marsé, miñ ñaa ngi dem ni di dëpp, ay auto ngi daw yi ni ngi taxaw, lu gis etas bu suri kanam min ko defal ay bant, ci kanamanga anee ay auto yu nete am auto ñuul , bulo.

Paketu garab bu weex. Mu am kuluur ba xonko ni bind ci bind yu nete. Am lu weex nu bind ci bind yu xonko ak mi bula ci kaw. Nyuñ ci bind bind yu ñuul lu gëna fos. Ci bind bi mooy belgeprastamol eleksire.

Mboolo musu jóodi julli ñun ñepp ngi sëpp seeni jër seeni tank rek ngay gifes ñi ñi ngi sol ay koloori su ngisi bukki ni konko ñi weex ñi nete.

Benne musin bu werta am kuloor bu sung ci bukki am tuuti weex am tuuti doomu taal mo merni musinu daggukaay la wala nammokaay.

Benni pikk buñu weet ci tabax. Tabax gi mingi am koloor bu sung ci bukki ni tekko ci karo. Karo yi anbi weex lu bule ak lu sung ci bukki ak la buñu ñuur ikk bi bant la. Ak weñ bopp bu moy weñ lu ngabekaay b di bant.

neegu dalal gan bu yaatu am kulooru sungu ci bukki bëri nai lool ci ganna togg yi mëngi am benn pot bi ñuul ñu roof ci ay bant yu menni am tortoor bu rafatal ci taabal bi ñuŋ ci tekk palaat bu am ay kaas ak buteel ci ronam am benn palaat ci ronamit am ñaari pañe yuñ rabbu.

Benn màndar gax mu am bind bu la xonko nate ak werta. Nyu bind bind bu nuul ci kana mam. Bind bi nag limay wax mooy jiimeela.

Ay dàllu góur yu tàkkl dàll yi kuluur bu song ci bukki la mu am ci gannaaw ñaarira duñu nuul ci suuf suron dàll bi mi ngi am nuul waaye ci digante song ci bukki bi ak nuul bi weex mo ci ne.

Teere jàngu na soron teere bi men am koloor budoon menni duumu taal xawarax werta mu menni wudoon wër ay rëd liñ ñuun soroonam am xonko mu bind ki bind bu weex ci dëkg teere bi nim ci daf denn wërale bu weex bind ci bind yu xonko mu bind ne focus an change.

Ay buteel yu weer yu def garabu ndox, garab ñi pengulañ kay def, buteel yi nak ñaari dañuy xawanuro, waay bu ci digg bi utena tuuti ndi kubeeram dafa bula mu am ay bind yu bula mu defaleen ci benne palaat bu bula.

Ay lamp yu sondel ni def ko ci biiri pot wala kass pirr rafatal ak jekkal ñi teg lu menni lamp weñ ci sèèn bor ñun leen tèg nak ci kaw palat bu rèy.

Bena bantu bindukaay wala rëddukaay ci bott mënni tusngel kuy daf ca bot ci say xef wala ci say xiin bu nuul mu ngi tegu ci kawl am koloor bu ci ngam.

Garab gu gudu pur rafatal dëkkuwaay, më ngi am xob yu bari, yuy yoore ci suuf, mu taxaw jub koj, soo xoole ci gënnawam yangi seen ay xob yu werta sori ko tuuti.

Ay ndongu daara yu góor ak yu jigéen ñu leen ndi taxawal ci ay sàppe puru julli nuge taxaw ci ay basang basang bu am lu ci ngom ak lu ñuul am bu werta am lu neteh xaleay ndongu daaray nak nuge sol koloor bu doomu taal muuru kaala yu rëy góor ñi sol ay xaftaan.

Mbaat munga wala mu siiñ bukki mbaat. Mu ame koloor bu sung ci bukki. Bu mer ba ngirna sall ci biti.

Kërr dëkku waay nyu miire ko. Miire bi am kulóoru doomu taal. Am buntu bu xonk. Kërr gi nyun ko pentur. Pentur bu xël wala sax weex. Mu am ay seng ci kaw.

Xale wu jigéen bu sol lutieng te yaraax. Yaraax bi ci sipu gila ci kaw mbubb bu ndaw la am loxoyu sew. Mu ngëb benn kalpe ngëb waxukaay dijël nataalu boppon. Mu ngi def lunu ci boppon bi tekk.

Ay xala yu góor yuy tàggat yaram di jongante ci yëfi cupe. Sol yirayu werta ñu bind ci bind yu nete. Ci seen ganaaw ak kawa ci werta am rëdd yu nete.

Xale bu jigeen bu sanselo. Sol robb bu ten ci kaw fireeku ci suuf bay watatu Am benn koñ bu mitni dafa am luñ koy langalal mu mit. Muy watatu ci beneen boor bi mu am ay loxo yu minni dañ koo këpp ci mbagg yi ngëp. Benn kalpe taxaw ci gannaaw defar bu rafa bapare di muuñ.

Xale bu góor bu watu wërale. Watut bopp bi yepp waaye dafa wat lu wër bopp bi ak tiim nopp yi. Mu dem pentur bopp bi kom ku bi jaaw. Mu ame kuluor bu duumu taal xale bu góor bi ku xees la takk jaaru.

Teere jàng yefuddiine islam. Téere bi minu am koloor bu bule ñu bind ci ay rëdd yu rafat ci koloor bu nete xongko. Am nayit bule ci biir ci digg bi am koloor bu weex ñu bind ci bind yu ñuul.

N'etti peer dàll yi bokk nuroo te bokk ñu kuloor denn peer bi dafa ñuur beneen bi weex beneen bi ci ngom bu weex bi nak ñum ko sol boroom taxaw.

Ay paket ay diw yu nekk ci paket bari fasong ak bari kuloor yi bokkul am na werta bu la weex am na songi ci bu ki nuul weex yi pur diw la diwi yaram ak karkanam.

Pot buñu defar pur tekko mu yanjal dëkuwaay, pot bi nak ci suuf dafa yaatu, mu am taat bu yaatu, waaye muj ci kaw defa sew, sew lool, pot bi mu ngi ame kulóoru deretu xaj, ci kaw weex tuute.

Góor gu toog jël loxom teko ci booru sikenyam, sol ñetti morso kaala kaala bu weex, ñetti morso bu weex, mbaxana bu weex, ñu teg ci kanamam raaye Gambi, teg waxukaay ci kanamam, goor gi nak mu ngi tuddu Yaya Jamme.

Guy gu rëy bu ponkal ci digg dëkk ci kanamam am ñetti raaya ñaar raaya yi raaya gambila benn bi dafa weex ñu rëddu ci ru meni weer ci digg bi ak bidio mu werta am tabla yeebaane fi gannaaw am ay oto yu taxaw ci kanam guy gi.

Butelu naan lu sedd, ba para di tangal, yaram butelu bi dafa werta, ñu bind ci binduyu weex, am rëdd bu bula, amit kuluur ba xon ko, ñu bind ci juli buru.

Jaaru wiis yuñ càpp ci kayit jaaru. Wiis bi nak màndarga lu wër la am ci digg bi. Mu ngi am lu men ni weer kolooru doomu taal.

Palatu lekk ñu def ci yëfu lëjum wala bagaasi lëjum mu am sipa-sipa bagaasi lëjum yi nag bari na kulor am na karo, kane, Kane bu werta soble ak luñuy wax kakumba ba am na nawe.

Mbubb bu góor buñ wekk. Mbubb bi dafa ñuur am ay wëñ yu weex yu ñëw ci baat bi ak ci poo ci dënu bi. Mu am ay tupp tup yu nete.

Benn weñ bu menni lu doon bëgg dëng mu am gebukaay bu xonko. Weñ gi mi nga ame kulooru doomu taal nga teko ci kow lu weex.

Ndongo daara bu yi raxasu ci pompe. Mu ngi taxaw tiim karoy pompe bi ci kaw la neka, mu ngi sol yere bu bulo am lu weex am takkukaay bu weex.

Keytu xibaar bu am ay nataali góora ki biggéen ñaar ni gëna fos ñaari góor la ném ñaari yépp ngi sol ay lonet kenn ki sol baxna keneen ki solut kenn ka ngi sol xaftaan bu bula keneen ki bu weex ko soll bula mu ngi ngopp waxu kaay.

Pot bu def ganaar bu mokk ganaar buñ dafar bam pare ñu def ko ci pot weñ pot bi dafa weex ci suuf am lu werta mu am bindu yokoon ko am ganaar ñu tapp ko ci ak kaani ak ganaar gi mokk giñ tagg tek ko ci.

Ay paketu garab yuñ tekk ci taabal, paketu garab yu bari bokkul, waay bi si gene fes mingi ame koloor bu werta, ci kaw am lu weex, mu am binde yu weex, am bët, am noppu.

Xale yu guur ñuy tàggat yaram di jomante. Ci duur cupe ki mu ngi soll bu la am lu xonko sol kawaasiu orang ak dàll takk kimi taseel mungi sollu nete sol dall yu singom kawaas u nete.

Ay dàlle foole dàlle yu mënado yu góor wala jigeen dalle yu weex la am ay tup-tup wala ay pax-pax mu am ñu taysi lu nete melne dafay ree genni làmme am ñu tayfi lu xonxo.

Tabla yébani kay buñ pentir pentir bu wèèx bindi ci nag bindi yu bari kulor ñuul, bula ak werta bula xonxu . Bindi yi li ci gëna fas moy administrative building.

Benn mebel bu taxaw ñu tabax ko ni def ko kom ku taxaw yëkkat yi ay loxoom ñu takk ceen ci loxo yi ñu defal ko kuloor bu ñuul ci dën bi amrëd yu weex ñu taxawal ko ci kaw lu werta ba para pentur pentur bu weex ci ron ñu bind ci neeva egeen.

Outo bu taxaw bu werta am bind yu weex ci kanam ci gannaawam am tabaxu etas bi ay nitangi ci digénte bi amit palansor ci gannaawam.

Xale bi jigéen bu sol rob bu yaatu bu weex tal. Am benn buumbubula buñ tay ci bënn bi mu wàcc di lang ba ci uumi. Mu suuru gubbula yëkkat yi benn loxo bi def ko ci booro mbaggami. Jël benn bi duger ko ci poos.

Lampu biti buñ tay ci kaw tabax, wala miire, mu dendak xortiseng weerta, am banta ci ronam, lampu bi dañ ko defal lu menni bool bu koy nëbb, wala bu koy aar.

Bantu toccarmekokaay pur jigeen ni seen kanam bante bi nag am na lu nooy lu ne ci cetli li ngay def di ko xompe ka kana wala diko maasale kar kanam bante bi amna lu ñuul amna lu sung ci bukki amna lu singom ak lu nete.

Yoon ci digante ay kër ci dëkku àlle yi, ñuñ ko miiree ay bant làkk ci ñaari boori yépp, ngay seen ay garab ci kanam, garab yu meni koko wala màngo.

Pichi mu taxaw ci rab banxaas bi dafa damm wala dañu ko dàgg. Pichi mi dafa bulë ci géme gi wala boori but yi xam lu weex. Ci kaw mbagg yi xam lu sung ci bukke.

Kër gu buntu kër gi ubbeeko, buntu bi mu ngi ñuul, kër gi ñun ko péntuur péntur bu weex, buntu kër gi nak, bénn boor bi mu ngi ubbeeko waayé benen bi mu ngir tëcc.

Ay ndongo daara yi bari nekk ci palaas bu yaatu toox ci seeni baŋ sëgg ci taabal di bind ci seeni kayit ni ngi sol lu mete ak lu bula.

Ay jigéen yu toog am na mag am na jeeg am na xale mag bi mu nu muuro kaala gu ñuul am lu weex mu sol lu wert am lu weex jegg bi sol benn robb mu sooru mu am coloor bu sung ci bukki ak singom nu pob doom jànx bi sol loxo bu gàtt hoddo sër takk mess.

Omlet wala nen buñ jàmbu ba pare toggu ko, lém ko tekko ci palaat bu weex, am na lu werta am la xonxa, am lu suñguf si bukki ci amlad bi

Neek bu am ei lamp ci digg bi ñetti lamp yu net min ko defal bune pañe bu juutu mu wër bolso làmp bi muy làng am rido ci boori palamteer bi rido yu weex am weñ gi ñuul am ay nataal yuñ taf ci kaw tabax bi.

Neegu etaas biñuy tabax pareegun tabax kat yaan ci biti ci ron etaas ri li jota pare biñ ko pentur pentur bu weex mu am ay weñ tabax kati ñi ñingee te bi sinon inge pus pus ñi di dëngël puspur furti bu suuf.

Paketu naan bu sedde paket bi mëngi am kuluur bu bule ñu bind ci bind yu weex ñu def ci lumelne sarans limung ak pom ak lu xonko ci ronam am kuluur bu orance naan bi nak mëngi tudu kapp son.

Nyaari xale yu bigeen yu taxaw di muun. Kenn ki def gen janante ci wàlle ku gëna jongama mungi sol robb bu xonxo am lubbula ci dën bi.Ngëpp ay kontoor yu rafet kim dendal mungi sol robb bu ñuul bu guddu.

Kuy liggéey ci wàllum suude weñ ngob masin bui xoos ak di dagga ak di xemale li suude masin bi amnalu weex am lu bulu mongi genne lu menni safara mung koy xoos ci kaw weñ bi melni taabal.

Palaasu jaayukaay taabal pur liggéeyukaay taabal yi bari te bokkul kuluor. Bici gëni cros nini ame kuluor bi ñuul. Am benn rëdd bu weex ci ron am ñaari toogu ci gannaawoon. Ak dencukaay buñ defal buntu weer.

Masin bi ñuul am ñaari pono, am gi mëñ bu ubbeeku ci biir am lu bulo, masin bi bena boor bi dafa jumki ci kaw neni lu daar taxaw.

Xale bu góor bu sol xaftaan, buu toll ci xoom. yere bi kuloor bu sincom la am, nu def ci bënn bi lu weex, ni sol dall yu weex, xale bu góor bi defa lettu, ñu wàcc litt yi ci boor yi nopp ye, ngay xool dàllam takk montoor.

Taabal laki toogu yuñ defare xank ranserka ban rafa tiim ko di xank. Kolooru sung ci bukke benn pot bu def ay gancax wala ay tontur pur rafatal dëkkuwaay b,Pot bi defa nuur nun ko tek ci suuf tekko cu la menni palaat.

Li palup bu ñuul am lu nete naaw dal ci kaw totor tontoor mu xoŋ ko doon bëggna roog ci ngom am lu nete tontoor mu rafat bu freeku.

Ay xale yu góor ak jigeen yu demoon ci wàllum tàggat yaram gañe taxaw sol seeni yere yu bulë ak ku ci diggi bi sol bu xonxo ak nyexam sëb ni gañe ningu wekkoo li wanexune dañu gañe ci lindoon gañante.

Kungëp epons bu ndaw bi dagg diko xompe karkanam tek benn pot diiw wala paccatu diiw ci kaw taabal tek benn paket ci booram paket bi mung am bindi yu xonxo ak werta nu bindi ci piza.

Ay ndawu jigéen yu sol ay kaala ñaar ñi ko ligg bi kaala yoxonkon ba ki ci pegg bi sol ñeexam sëp kaala bu ñeexam sëp biital ci lu weex kenen ki sol werta ak weex kaala keeit sol ñeexam sëp teg ci kaala bu ñeexam sep mu ngi ngëpp benn këyit guñ-bind bind yu bula.

Cungët lu menni rato, rota bu ndaw buñuy jallar bee suuf si , ay gancax yi yarta yi refetar bëkkuwaay nett ci ganaawam , am tuntoor mu xonxo am ay ñax yi ndaw ci ronam.

Néegu dalal gan mu ame toog yi yañge kulooru sung cu buke kuloor bu am ay rëddiyi n rëdd ci kaw tooge am taabar ci di g bi ni lalko ci kaw caro ni ngi pentuur tabax di pentur bu weex.

Cubala wala nappukat ti jen, buy sànni mbaalam ci déebi, déebi nak ñax manko wër, amna ñax mu werta, am ñax mu doon minni lu xonxu, wala sungusi bukki, mungi yekkati benne tankam ba muy sànni mbaal gi.

Pott bu am ngebu kaay ni dëppo ko chikaw karo pott bi mungi ameh kuloor bu doomu taal liñ ko dëppo di karo bi doomu taal la de pentur bu dendak noom ci tabax gi dafa xële doon bëgg nekk sungu ci bukki.

Teere bii ni lu islaam tere bu ñuul. Mu am ay rëddi yuñ rëdd ci kawam mu nekk ci culoor bu xoll lu wala sung ci bukki bu oils. Teere bi nat num ci gind aw bind bind yi gi ci gëna kës mooy nax jul balaxa.

Ndaw ci jigéen ci sol yeréebu ñeexam sipu ak daggit ni yekkati benn tank bi ngep benn loxo bi ci pooj bi def boppam tekk wengal kanam bi bu nyuul.

Toggu lekkantu yi sew bu saf sukar. Buñ defare furiñ ak bota ak sokala. Nyuñ ko def ci palaat ki nga kudu gi di jeema dagg. Ci palaat bi nyuñ ko def ay reddi yu xonko ak benn xop bu wert.

Xale nangu daara yi took seeni biir jangukaay ngepp seeni keyet ku gëni fef ci xale yi muge taxaw ngëpp lu melne ku gañe dara tàllal ko ci ñaari loxom ye nu tek ci benn paket ci kaw lu weex.

Taabal bu singu ci bukki dox ko ci kaw tabax tek ci mësinu waxtaane kaaw ak bindukaay mu am weñ bu ngëp taabal bi bu njuul.

Ay xale guur yuy jongante ci wàllum tàggat yaram ninuy wax kupe. Ni ngi sol lu xonxo ak nete ni sol lu nete ak werta , cupe bi ne seen digante ñuy daw di kë jeli.

Xale bi jigéen bu sol robb bu weex bu am laxoyu bule laxoyu gudd ci liggli am lig bule mu ngëb kalpe bu xonko mucooru mucoor gu weex def tekk ci boppambi.

Yoon wala tali ci guddi outoy bi daw taxal seeni am lamp rek ngay seeni ci kaw talibi ak ci pegg talibi lamp yu leer.

Ay ndongo daara witook san kalas, nii di yekktu seeni la xod minntuy tontu laajca , sol sinis yi weex ciroon texi bu derat xaj, takk seenu bat ki ci gëna fës ningu , sol kaala bu nuul bi ci ganawam , solu kaala mëngee muuñ di ree.

Xale bu jigéen bu sol taybas ak sipu bi ñuul taybas bieni tengaadosip bmë ngi fireeko ci suuf ba wacce mu toog ci kaw toogu bu orange ni def ci ngegenaay yu menni xoori paañ më ngir def tekg ci boppam bi yëkkti ñaara loxoyi mennituy taawu teg bi.

Xale bu góor ku solu yere ku jàng ba jeexal lumuy sol mbaxana bu ñuul, wekkoo morso bu nete, ngëpp këyit bum jële ci jàngokaay ba, yëre bum sol dafa ñuul ci kanam, am lu bule, xale bu góor bi mu ngiy muuñ sol daalle yu ñuul.

Buntu géej wala buntu tefas jëndekat yek jaaykatu jen yi nu nge denbi ñëw xale bu góor b ngityee ñaari bu ñuul ak bu werta ay jigeen ñu ngi taxaw tiam ay paan di xaaral xamna jaaykatu jen yi benn pa mu ngi ngëpp benn mbuus gu def jën bu werta.

ay màndarga i bari bokkuñ ñu dend lante leen bi ami gaynde ak teng bi am y crist cross am ay kulor conk ak ble bi am ay bind yu sew bi am bind yu ngande bi am ay tuppu tup am ay bind liggëena fos ci yépp mooy jokkolante makket platfon

Jaaru loxa wala jaaru baaraam. Jaaru bi am ay menni yeer wala ay tup. Tup yiy melax melaxaw ci kaw jaaru bi benn boor bi mo bëna yaatu benn bi.

Palaasu fiixlu kaay ñu def si "or" defare ko ay koddi, mu am ndox ngay seen ay garab yu werta, Ci seeni digante, benn boor bi yepp, ay koddi la ñu defee ko ñax mu wërta. Bennë boor bi di nga seen ay sengë aki tabax yu bookul.

Xale bi jigeen bu lettu ay tibbale, tibbale yi am na ay pakka pakka ci jebi nu ko cib yi aw bor bi, ni dajale litti ci digg bi def ko kom mees nu koy wax muuti ganaar, lëmës ko bom dajaloo.

Lee ñaari laxo yu ngëp benn këyiti yi baane yëkkti ko ca kaw. Mu am nataalu xala bu jijeen bu ngëp mo mit keyit yi bind ci bind yu xon ko. Am na benam boor bi bind yu ñuul ni takk ci lu nete. Xala bu jijeen bi bindam bi munnaanif wiy doon akt ko wir.

Keër gu yaatu gu am salan ci digg xet bi amit ay bagaas yi séw deme ni ci ay weñ ak mësini bayekaay. Nu teg épon ci kaw li nenni lal. Am ay xot bari go yu nekk ci xet bi ni foot weer ay yire ci fet bi.

Raaya bu am xonxo weex xonxo ci pegg yi am lu nuul raya binak ñaari coloor yuy rag la am xonxo weex xonxo.

Ay buuter yi diiw yu am paccat ci ketli yuñ taxawal rangsako di jaay buter yi nak am na kuloor yinu roowun am na yu weex am lu mbokx ci kawam ni bind ci bind yu ñuul am yenen yi sung ci bukki lu ci gëna fos ci bindi yi mooy jargans.

toogu buñuy dex ci palaasi dalal gan toogu bi mu ngi ame coloor bi sung ci bukki am benn rëdd ci mbaggam toogu bi u coloor bi nenni luduon bëggë ñete mu am ay njeginaay ci kawam

Tere jàngu nasaraan kere bi nangi am kolóor bu werta am ay bind yu xonko ak yu ñuul bind yu sew ak yu xawa dijj bind yi ci gënafos mëne senor secondar school economic.

Xale bu jijeen wala ndaw ci jijeen suñ defaral boppam bam fare. Teg la ni jël ko litlant ko wala rab atlant ko bam. Na toŋg ci ndoŋgi ni def ci ay tupp yu weex mu joxe gann.

Màrsé buy jaay ay yi sew. Marsé di nak bariwood nit mënga am benn jijeen bu nekk ci digénte bi di dem sol yëre wok ci kaalaw di gestu.

Buteelu naan bu sedd, bu werta am kubeer bu nete, ñu binde ay binde ci kawam tayko ci mu am lemon, am lu bule, ñu binde ci binde yu weex, li gënaf fos ci binde yi mooy lemon jus.

Nyaari xala yu góor yu took ci toogu teg seeni loxa ci kaw taabul. Kenn kimu ngi ngëpp waxu kaay wala bindu kaay bi ñi tegi ci kaw taabul bi. Kennin kimu ngi xool likkiiti dex ni ngi sol yire yu yeex ak yu oranse.

Teere jàngukaay bu nasaraan, teere bi ci kaw kayit gi dafo ame kolooru sungusi bukki, nyu binde ci binde yu ñuul am na binde yu rëy, am binde yu sew, binde yi nak lu ci gëna fos mooy Kémbrej IJCSC Kamestry.

Benne màndarga bu wër, am kuloor yu bari, am ñaari loxo yu ko wër, loxo bi, bi mënge werta, bi xonxu, benneen boor bi am lu bule, ci digg bi am jante bu melni bi fenk, ci ron nyun ci binde-binde yu nyuul, binde yi nakk lu ci gëna fos mooy, National Business Council of di Gambiya.

Ke yitu xibaar bu am bindi yu rëy yu xonko am benn nataal bu ci gëna fos da nataalu góor ku sor sinis bu nuul ak ci baat btakk bu xoŋko tek cimb bu bu ñyuul.

Palaatu lekkantu yu safsukër buñ defar dàgg ci tuuti, ci kawa mëngi amlu menni ay biddiw yi sungu ci bukki, koloor bi ci boppam mangi menni defar nate am sung ci bukki siron

Taatu garab gu rëy, ñu binde ci ay binde yu bari, yu bokkut kuloor, am na bula, ñu binde ci werta, am weex, nyu binde ci bula, am sungusi bukki, ñu binde ci weex, binde yi daal yu bari yu bokkut la, nyu ko def nak ci taatu garab gi, wala ci yaramu garab gi yep.

Benne paket bu am lu weex ci biir, mu am ay safe-safé yu ndàw, pur luñuy taf wala luñuy tay ci kaw góom, mëngi paket bi nyun ko ëmbe mbuus gu yaraax.

Panye bu foleh panye be amut ngëbu kaay mënga ame kuluur bu sinkom am ay pax pax ci pej yi yépp ci roon rekk moo amot ay pax kana ci konnye konnye amna palaas yo xamne amot ay pax pax.

Tali wala kaw yoonu guddi auto yu di daw. Am kuy dox ci tegg bi di xalé bu góor bi soltubo bi werta mbubb bu jaxase. Lamp atto yantay seen sa canam.

Toog bu ñuul buñ defar ba pare. Toog bi am na ay nuuku nuuko ci defarini toog bi la. Toog bi nak am na ci gannawam buntu yaa ngi seen lu menn kartong guñ taxawal ci gannaawam.

Tabax wala miire, buñ pentur pentur werta, daaj ci ay ceen, cenni nak niñ ko jokk lant ci ay lu menni lonkekaay, mu wër amna cenn guy jóore ci suuf.

Paketu garab bu weex ni tekko ci kaw taabal bu sung ci bukki paket bi. Ci kawam nin ci bind bind yu weex waaye am na kuluur yu bula ak orange. Pakket bi li gëna fos ci bind bi mooy pantoparazol aristo.

Palaasu denchukaay garab wala joxekaay garab ñu ngi am ci kaw paketu garab bu am lu weex am lu orange ni bind ci bind yu weex ci ron am ñetti poti per yuy tegee ci ron am lu bule lu den na moom.

Góor ak jigéen yu taxaw, sanse di nataalu, góorgi mu ngi sol xaftaan bu doomu taal loxo bu guddu. Xalé bu jigeen bi sol robbu bu ñuul, ngëb kalpe bu xonx. Ndaw su góor si mu ngi ngëb loxo xalé bu jigeen bi teg laxom si gannaawam. Xalé bu jigéen baa ngi musooru.

Këytu xibaar bu am ay bind am ay natal. Nataal bi ci gëna fos góur gu sol xaftaan bu weex. Tiam taabal buñ teg keefs muure ko raaya gam be.

Raya bu am werta ak weex ci digg bi am weer bu xon ak bidiw raaya bu am wert am lu weex am weer bu xonxo ak bidiw.

Palaasu jaamokaay bu diine cristiene ni nge wone bant buñ galan taxaw def cilu menni nit kuñ daaj ci kaw am taali soondeel am ay nataal yuñ tay ci kaw taabal nekkti ñu lal ci lu weex.

Kaasinaan bu sedde am ay xob yu werta ak ndox mu nete mu am lumeni raakool pur ni naane ko ko ninkë ngëpp ak loxo.

Peeru dàll bu jigéen bu charax. Dall bi nin ko weet ci kaw tabax gu bula. Dall bi daka ñuul fom se p daka ñuul mu am ay tomb tomb yu weex.

Paketu tii wala pakketu naan bu tàng, paket biy defa sung ci bukki , nu tayfu lu weex, mu am ay bind yu xonko ak ñuul mu am tab lu gëna fost bind yi mooy habal tii jàmba katan.

Ay bagaasu bindukaay yu ñu rang sale ñeent yu weex am kuber yu nirowuot cuberbu conk bu bula bu nete ak werta bindukaay bi pur far bo juume linga bindi linaay faree.

Raya bu am werta nete werta nete werta ci benn kon bi am conko mu am benn biddiw bu weex ci dijj bi.

Puteelu diiw bu paket ni sëpp ko ci kaw lu weex mu am koloor bu weex am koloor bu bula am bind yo xon ko am yi muul waye li gëna fot ti bind yi mooy picc slile.

Teere jàngu nasaraan teere bi mangi am koloor bu singam am ay nataal bam feef capp luko wër ci digg bi moo am bind bind yi lëm gëna fose mooy avridey hyros.

Teere jàng nazaraan bu am koloor bu bula ñu bind ci bind yu weex yu ngande mu am 3ett rëdi yu nate ak xonku wër ko am bind yu weex bind yi liki jene fosmoy students english dictionari.

Teere jàngu nasoraan bu am color bu yarta bu ñeexan sop ni bind ci bind yu nété. Mu am nakk benn na tarl ci bina kos. Mu def jën bu kongxo am ay tupp tup yu bula.

Keytu xibaar bi wone ay bind aki nataali jóore nataal bi gi gëna xufs boroom m ngi sol xafkaan no tisar tisat bu weex salub mdaxana mëngi dendak bind yi xonx yu ndande.

Ay jaaru wiis wiñ tag ci kaw morsa bu weex jaaru. Wiis bi nak ti digg bi mëngi am tomb bu weex wala bu menni doomu taal. Wiis yi nga wala cappe mëngi dend ak mom bo xoole jaaru yi dafa meni dafa am nyeenti koñ.

Palaas àgt yaram nu lag ci lu werta. Palaas bi tàggat yaram bintiy def nuy tudg boli bool wala basket bool ti ganaawa. Mangi am neeg bu setaankat yi bi taxaw.

Nyetti paket ci jàngukaay paket yi nuro wuñ bi dafa am coloor bu song ci bukki. Am bula ak xonk bi am bula nuul ak weex. Bi am singom bulë ak song ci bukki.

Yoon wala tali bu am ay xale ndongo daara yuy rombu di jangi, am otto yu taxaw, amid ay yenen not yuy roomba, ndongo daara yangi sol mbubu yu weex ak tubey yu ñuul def musoo yu weex wala kaala yu weex.

Toggantu yu sew wala lekk yi oyof ni def ko sulu menne mburumu oyof la mos co.Mu am yu werta nenni pia am kanne bu werta ak soble ak yene na yenn.

ay xop yi werta yuñ dagg tekko ci kow menni taabar xobinak wertana lool mu am ay guruganke wala mu am ay naaf naax ci kaw xop bi

Wëñ yu xoomaak lool weñ gi më ngi am benn pax wala benn kuddàj jekko nga ci siin waye li wër weñ gi yepp dafa xoomaak ma am kulooru su ngu ci bukke.

Daara jàngukaay ndonga daara yi génn ci biti di foo wala di noppale ko nekk ca seen xoowukaay ñi ñi ngi yéeg ci loo xamne dafay yu ndeelu ñu bari mon ci éc am toxs suuf am ñenen ni togsi yuy njoolaa njool.

Benn mësenu dëglokay xebaar dëglokaay ay jokko ak jokk lante mu am lu menne weñ guy xëcc ca kaw am taalekaay bu ngay wiis am yokkekaay më ngi ame koloor bu ñuul ak koloor bu doomu taal.

Teeru dalla takku bu weex am luñuexam seb feer bi mëngi am ay tuttup am ca suug wala dëggukaay bi dafa weex.